Kawotettaa aysuwa garssan aqanaayyo danddayiya asaa leemisuwassi Issi qabaliyan peeree de'ikko wonttayi de'ikko dummabayi dummabayi de'ikko immanaayyo danddayiyagaa.

Issi asi ba de'uwayyo Yessuus Kristoos Xoossa na'aa taani a ammanada aattana yaagidi ba shemppuwayyo ekkido attotetta woykko aaro kehatettaa.

Issi aawaappenne Issi aayeeppe yelettibernna qanttay de'ees addussa de'es oordde dees lee'ee dees. Dumma dumma eeshshay de'iyo asaa giyoogaa.

Asaa naati xiskkidi shemppanaayo maaddoosona. Hegeetuppe amaridaageeti algaa, oydiya, madarddariyaanne hegeetanne hegeeta malatiyageeta. Alggay asaa naata shemppanaayo maaddees.

Asaa naati giyaa biidi dumma dummabaa shaamiyoobaa zal'iiyoobaa gidees. Leemisuwawu badalaa, lokomaa, xiiliyaa heegeettanne hegeeta malattiyageeta shaamidi asaa naati go'ettannaayo danddayees.

Kofone caammay koyro giyaappe shammiyode keehi ordidi lo'iya caamma. Hegaappee guuttaa wottishin duliyaara xoo'ettinee iiti agees.

Ha'i wodee ehiidoba gididdi asaa naata daro daafuri baynnan go'anaayo danddayiyaaba. leemissuwawu asay kase wode lambbaa xomppidi go'etees shin ha'i qassi maabiraatiya go'etiyooga doomiis.

Asaa naati bantta huuphphiyappe qoppidi banttayoo medhdhiyobata. Leemisuwassi jabanaa, otuwaa, bashiya, keriya hegaanne hegaa malatiyaageeta jabanay tukkiya essidi uyanaasi maaddiyaagaa.

Issi metoy kiyiyaba gidikko he metuwa pagalanaassi danddayiyageeta. Leemisuwassi yeehuwa, yettaa, azzanuwa, bullachchaa hegaanne hegaa malatiyageeti de'iyaba gidikko issippe metuwa birshshanaayyo danddayiyageeta.

Issi asi baayyoo dapuridi woykko cawattidi ba de'uwaa giigissanayoo oottiyooba. Lemissuwaawu issi bitanee badalaa zerikko wurssetan ayfiyaa maanayoo danddayees.

Xoossi medhdhiddo meretaa bolli tekkinoloojjiya go"ettidi hara meraa kessiyogaa. Leemissuwawu cora macca naati giyaa boossona. Eta giddoppe issiniya ba gooppariya shaallaa malattissada tiyadda keehippe poolawusu.

Issi biittan issi metoy, woykko issi hayqoy, issi bullachchay ufayssay gakkikko he gakkida metuwa issi guttan birshshanaayyo, pagalanaayyo shaakkanaayyo danddayiyagaa.

Asaa naatinne medoosati issippe shempanaayo, danaayo, maanaayo, uyanaayo danddayoosona, lemissuwassi godaree, gaamoy, hegeetannne hegeeta malattiyageeti gelanaayo danddayenna sohuwa

Attuma naati guuran dendiddi bantta bollaa birshshanaassi oottiyogaa, leemissuwaassi kuushaappee, guyiyaa biyogee hegaanne hegaa malatiyagee a giddon de'ees.

Tekkinoloojjee oottibeenaba xoossi medhdhiddoba ha'i nunan hanibenabaa koyroppe doommidi de'iyaba nuna qassi ha'i aybanne nu daafurenaan coo maaddanaayyo danddayiyaba.

Issi mooretidabata loyttanayyo danddayiyyaaga. leemissuwassi issi ayfe xeellenaaga gidikko a bollan manaxiriyaa wottikko xeelliya ayfiyaadan milaatissanayyo danddayyees.

Nu heranmi zo'o bittaappe mertiyaa duma duma aeqqo buquratti de'osonna, hegetikka shariya, bashiyanne jabanna, shattee bambaeiyaa tiganasi madees.

Ha'i wodee woyko tekinolojje ehidobattaa, lemisuwaassi po'uwaa imiyagettaa mabirtattee, battire, silke hegetanne hegettaa malatiyagetta, battree asay issi giyappe hara giyaa gakanawu madees.

Xoossaa woosa keettan sinttara de"iyaageeta. Leemisuwaassi pastteriyaa, wongelaawiya, koyiriya, hegeetanne hegeeta milatiyaageeta. Pastteree ubbatoo woosa keettan qaalaa odanaayyo danddayiyaaga.

Iita gido, keha gido, hayiqo gido, hargge gido, bullachcha gido, qaxxara gido go'ettiyobata. Leemisuwassi siiniya, sayiniya, burccukkuwa hegeetanne hegeeta malatiyageeta. Sayinee kokkaa maanaassi maaddes.

Issibbaa hasayannappe kasettidi qonccisiyogaa, lemisuwassi issi heran wolqqi baynna asaasi erdattaa immanasi koyiyaabbaa gidikko, hee asaasi odiyogaa woyko attiyoo kittaa.

Qohanaassi woykko madanaassi danddayiyaaga. Leemissuwasi balggo saattiyan issi biittay dembba gidikko iray he biittaa muleera gelliyaba gidikko asay qohettanaassi danddayiyooba.

Halchchiddinne keeridi oottanaassi danddayiyo ooso, leemissuwaassi Toophphiya biittaappe Etoophphiya biittaa yaanawu biraa ekkidi asaa ekkidi makiinaan yaanaassi danddayiyooga.

Idiliyaa gidin shuppuwaa gidin issippe woottanawu danddiyaageta. Leemisuwaawu nu heeran baltteeta macca asay oyssaa shupuwaa saminttan saminttan guuran denddiidi wotossona.